Teƒe sia ɖi asiame sike woɖo asi ɖo eye nudzadzra kple nuƒeƒle le edzi yim. Amewo kɔ kuku sime ke aŋɔ vovovowo le la heɖo asi eye amesiwo le nu ƒlem la wotsɔ nu mo hele kukua me sltsam be yewoaƒle.

Ɖevi nuwɔmetɔ siwo ke mateŋ tsi azɔ o la le agbɔsɔsɔ me le afi ya eye wo le woƒe kekewo me. Amewo le kekea tutum. Wo le agbɔsɔsɔ me le afi sia eye ame tsitsiwo hã le wo gbɔ.

Fi sia le abe aveme alo gbedadaƒo yi ke atiglinyi wɔme eve le. Yevukpɔnuteƒewo e woƒe ŋu me eye wo le gbedadaƒo la le atiglinyiawo kpɔm. atiwo hã le ave la me le gbedadaƒo la.

Nuwɔametɔ ɖe yi ke mate ŋu zɔŋ kura o, ele anyigba le tatam le anyigba ele, hele nu biam. Ekɔ aŋɛgba ɖe da ɖe si ke amewo le ga de eme. Ɖevi sue aɖe hã tɔ ɖe afi ma hee aganua me kpɔm.

Nuwɔmitɔ yike mateŋti azɔ o la ele kekevi aɖe dom esime tsi dza yike wole zɔzɔm le anyigba kɔ eƒe asi kɔ le kekea tutum le eɖokui la tutum ame gbogbo aɖewo ha le mɔƒome le tsidzadza la me zɔm

Ketekeɖoƒe si ke amewo le zã. Woɖi ame siwo ke yina ɖe keteke ɖoƒe ene. Keteke lɛgbɛ le efi mi. Eye ketekedɔwɔlawo hã wole woƒe awu amakpaɖiɖiwome le fi mi.

Ekuteƒe. ame aewo le asrafowo alo kpovitɔwo ƒe awu me eye wokɔ aɖaka si me ke aflaga le la ɖe asi. Seƒoƒo hã le aflaga la dzi eye wo le azɔli zɔm yina ɖe ameɖiƒe.

Eŋufɔku dzɔ le fi ya ke ame aɖewo wokɔ abe amedzeafɔku aɖe ɖe asi kɔ yina dedege eŋume, wo katã wodo asiwuiwo eye wokɔ ane si ke dze afɔku laɖe asi yina dedege eŋu me eŋu ɖe tɔ ɖe fi ma wole amea de me.